Ay polisie yu taxaw. Ñiom ñu bari am ay goor ak ay jigeen. Sol lu ñuul, am lu weex, am ñu ci tiye banta, sol mbahana bu ñuul, am lu weex ci ko wam

Ayee dalla yu njol , dalle books nug ku tek se cartoon bu weeh, am liss yu njol, am ween se kanamam, goor muna ku sul jegain muna ku sul.

Ay masoñ yuy sampa neek, melni ñuy raax. Ñaari masoñg, keena kaangi sol mbuba bu nétte, kenen kaa ngi sol mbaxana nu ñuul ak mbuba bu bulo, am guyi maango bu rër, bu guda bu neekë sén ganaaw noonu.

Carton bu yatu bu reey bun dagewul bo tegu si sof am lu weex si boram mogi aam ay benda u nuul ak ay mandarga yu nuul si boram.

Aiiy njehti mak yui romba sol lu nduroh wul, kenah kaahngi tiyeh mbuss bu wekh, njom njetah njepah ngi deff musorr, kenah kaangi sol yereh bu am naatali njjiti rew ju fi nekon nju kor worweh yaya jammeh.

Drapo yi mbootaay bi nyui woowe UNICEF am lu bule ak ay binda yu weeh. Am manorgay yaayi ak haleh nyug fa binda UNICEF for every child.

kay te jàngee kaay buñu woowe golden sperit am xala bu jigeen ba rafet bu leetu lotay guda wàcc ci kanamam sul mbuba bu orance.

Ganaar buñ fry ak pompitërr buñ fry def ko ci plati xanxa, am ay Nyetti kaas yu weex yuñ tek ci boram, benna ba ngi am miness, benen bangi am kaani, benen bi amee kechop.

Goor ju toog sol yereh yu nuul ak cravar bu nuul am mbuba bu weex si biram sol luna yu nuul am ay goor yu bare yu toog ci ganawam worko.

Keuri taah bu em bu rafet, am mirram, mirr bii ak keurr bii benah peintur lenkor deff, moi peintur bu cream, cii kaw am palanterre yu am lu wekh ak pehrong bu am weungh bu wekh.

Se birr estate bi am haleh yu goor buye football buye kick ball, ball bu am coloor bu weeh ak lu neete, mum mu sol yere mayu yu am lu weeh ak lu neete am lu honha tamin.

Drapo yi dekka drapo yi deka bonu woowe Morocco ma mandarga bidiw ci tigabe bidiw bu ameh culur bu vert mu am culer bu xonk bu ko woor.

Gisnaa moto, Moto bu màgg. Moto bi mu ngi tudda nisaan. Moto bi mu ngi amee kuloor bu weex ak kuloor bu ñuul.

Gisna negg bu mag, saal bu yaatu, ameh peintur bu wekh, ameh tele bu mag bu njull, ak tohgu saal bu guda bu njull.

Gisna nehgg, nehgg bu njui sampue, y dafa melni pareh waangut, cii ganaw nehgg bii njungy wohneh neh peintur rungh kor, y mungy ameh corgate yu honha, ameh njeti tarti garabi guiiy, yu emm cii biti.

Giss na mbuss mbuss yun taka yu bari si mbuss bi lun si taka moi hoobi sooble hoobi sooble len si dugal taka cxi.

Gissna aye jaaru , aye jaaru yu mag yu refet se birr jaaru yee nugse am madarga coloori yu bary amnen se coloori bluelo , yu werta ak lu honha.

Gisna ay gan yu barri, ganni dafa melni deñ dajalu si bori gééj ngi. Barab buj dajalu mu ñgi am ñaari gui koko yu jarkarlu, si diggi gééw bi ñiñ fa tahal safara.

Gisna xale bu jigéen, xale bu jigéen bu taaru léétu mées, xale bu jigéen bi mingi sol dres, dres bu verte

Gisna dormi dakharr, aiiy dormi dakharr yungh horli ak yungh horli wut, amna ci yungh horli defkor ci plat bu wekh.

Gisna aiiy bagass, aiiy bagass legaye kaii negg yu bari, am cii aiiy bagass carpenter yii njur koi jeufandoh, am cii aiiy bagass njui sampah negg njur koi jeufandoh, am cii aiiy bagass njui peintur negg njur koi jeufandoh.

poti diw, diw bi dafa am ñieti kuloor. Kuloor bu weex, mbuba bu ñuul ak kulor I jumuno. Diw bi dañ koy jëfandeko si diw i yaram la, waay dafay defar deri nit ki.

Gisna njenti haleh yu gorre ak bena tubab, njehti haleh yu gorre yii njungy takhaw, kenah kii mungui johnkon ak tubab bi ci ron tableau, tableau bi dafa melni tableau jaangor kaii la.

Ay jen yu bari yuñ nappa, sooti leen ci benn barab ci boori gaeje bi. Gisna ñati xaleyu góor ñaari ay gàmbyeen leñ neru waaye kenna ki gan la neru

Ñiar jaaru yu tegu, tè dendoo. Ñaari jaar yu dafa melni kuloori jamaa lañ am. Xaley yi jigéeni deñ koy sol, mak yi dañ Koy sol.

Gerrteh saaff, gisna gerrteh bu njur saaff, amna ku tiyeh chinwarr dii saaff gerrteh gi, cii gerrteh bii nging cii def suff pur nju munkor saaff.

Tameh giss na tameh bung teg si soof tameh deng koi jefendeko pul seega chereh wala dogomb wala yu mell nonu tameh bi coluri oor la aam

Jongama ju rafet , jongama gi mugeh sol garambubu bu wèèx am kuloru jamaa, mugeh takka missór be pareh takka cèèn ni oór, teyeh bag bu ameh kuloru jamaa.

Gisna ñaari saabu ñaari saabu yu tegg ñaari saabu yi ñu ngu leen toka ci paket ñaari saabu yi nugi am kuleer bu weex lu ñuul ak lu xaa sokla.

ngi wone ñaari jaaru ci paketi jaaru ngi wone ne ay jaaru baraya ci nekoon waaye ñaari jaaru moche des pakket ngi am kuleer zon waaye jaaru yi ngi am kuleeru joman ak lu weex

ay tuggu ak taabul yuñ dafar wem rafet taabul yi ngi am ay fler yu rafet ak plate siplaat yi ngi am ay paaka ak kuddu toogu ak taabul yi dafa melni ay gan yu teeda lañ ko defaral

Reejo le reejo la deng koi jefendeko sunn keur yi pull deglu ay xibaar yii la maag yi dan jefendo pul deglu xibaar suba bu neka ak bechek.

Darapóó, darapóó dafa melni , darapóó dekka bi ñoy wax Palistine, ñom ñodóón jongateh dekka bi ñoy wax Israel.

Nyu ngi wone gune ju nekka ci salon di watu, gune gi bopp bi mu ngi am kuleeru sakola ak lu ñuul mu ngi sol jaaru

Peeri daala daala yi lanuy wax jodaan daala bi mogi am culur yu bari gisna si colur bu nuul bu weex bu vert ak bu bulo.

pañye ndugeh kaay ci supamakat la ci biir pañye bi ngir woneh duwlin wone spaketi woneh jus woneh ay yogot ak yeneen bagaas yu bari yu nyuy jifandko ci neek

Ñu ngi wone xala bu ndaw, bu jigéen bu xees. Xale bu jigéen bi, mungi leetu mees yu rafet, yu waccha si besi denaam bi.

Keur fatou, emache bi mungy wohneh bahrabi legaye kaii bu njui wakh keur fatou, njom Lu njui jeufandehkor moiy di tass khibarr ci birr rewmi ak lukor wohrre.

Furno mugi wone furno bu teggu ci boori bunti ndig bi furno bi mungi am naari sujer yu teggu ci wetam benna bi mung ci kow benna bi mu ngi teggu ci suuf.

peeri carax yi famelni ay derlañ ko defare carax yi ñu gi am ñaari fasani kuleer bu ñuol ab bu nete

Aiiy kobo yu lahkah, aiiy kobo yu lahkah yungh teg lanteh yu bari, kobo yu lahkah yii mun nen kor jeufandehkor sungh kerr yii, sungh bugeh tohgah benachin kechaah mba domoda.

Leeki nasaraan lekka bu neexlal leeka bi la nasaraan yi diwoowe booga an chips ñu ko def ci lu merni palaat buñ chas.

Gigain ju takhaw, takhaw wa iiy juromi haleh ci bohri marajj, juromi haleh yoyu kenah ku ci nekah mungy sol mbuba bu nduroh.

jigeen bu jongoma bu njool te xees, jigeen bi mu ngi deff mees takka musuur ci kawam, sol robu melni bullo, dala ba bullo ak montoor bu ameeru ñeew ak lu weex

Barabi jaangeh kaii haleh, chi birr barabi njungy woneh aiiy haleh yu bari, njehnah ngi tok njenah yii takhaw, ak sen jangaleh kat bi mungy johungh lokhor dilen won, kenah kii ci haleh yii tam mungy johungh lu sen jaangah leh kat bi di won.

Jamboor nyugi wone ñaari jamboor yu taxaw ci boori seen booli leekee kaay b ñaari jamboor yi benn bi dafa weex benn bi am lu weex ak lu ñuul.

Moss nyugi woneh moss bu taxaw si kaw merr muss bi mogi ameh colur yu bari yu yemeh mogi ameh colur bu nuul am si lu weex ak lu melni chocola.

Gisna sokhna su tok am mbekte, sokhnasi dafa melni barab bum tok nii barabu ligaye kaayam la, sokhna saangi sol lunet, def jaarou, takue musoor bu honhu, sol bagi bu am couleur yu bari.

Barapu noppalekokaay, barab bi si boori géej ngi la nekk, si boori barab bi mungi am guy koko, ñaari guy koko yu dendool, am negi ñax bu nit muna noppaleko purnaaj bi, mungi am fiyun foyon fu nit muna tade tamit noppale ko

Supameh , jugeh woneh ayy supameh yug jiih , si birr garden supermeyeh nak reer nen ba guur nu geeh woneh bena goor mukeh jongon si bori supameyeh .

Leka bu nexx leka bi nyun ko defarr spaghetti ak yappa nyun ko deff ci palat bu weex ci palat bi nyu ko defar beem nic spaghetti am na cacumba am na tamate ak kanex.

drapo ñu gi wone drapo saudi arabi ci drapo bi munga am bindi kuraan yu weex ak jaase buñu dizenee lu weex

Gis na app, app bu ñoo wax facebook dafa melni app bi bokko na ci app yu de gena jafe ndeko pur jooko nin ñi neeko fi ak bitik réew

Gis na jigeen buy siy, jigéen bi mu ngi taru taxaw tiye ndigam, mingi sol broode robe bu weex ak kala bu weex

machias ñu ngi wone bàggi machias buñ ibi moom la haaleh jigee ni ak jongomay di jëfande ko dal di taaral seen boppa

keyti taskati xibaar yi mingi wone ne lui di parlin jiiti réew mi buñoo npp moom bañ na tuumal buñ taxsikowamne day joxe ay likaat ci lu luwaa bi nangul

flas bu gaat defakaay ndox bu tang flaas bi mun nga ci def ñyami xale bu tànga beyn muy seeda flas bi mungi amee kulorr bu ñyul

Darapo, lii drapo dekala. Darapo bi munga am nëtti kuloor. Munga am kuloor bu xoñxa, bu bulo ak lu nete.

Gisnaa ay toogu yu rafet. Ay toogu xew ñom lañ solal piis yu weex. Am taabul yu nekko seen digante. ñoing si lal piis yu melni yu xooñxu. Ci kaw taabuli ñung si tëk paaka ak kuddu. Dafa melni palas bi palas yu gan yu tëdda lañ.

ñu ngi wone ñetti butëri diiw yuñ texsi kowtaabul yu bokku fason diiw yi mu nañ ko jëfandeko ursu siñ yarami

Nu ngi wone xale bu jigéen bi taaru te xees xale bu jigeen bi mu ngi daf mees lete ko isi ko ci kanam mu ngi sor rob bu ame cler bu xanghoud ak lu crain mu ngi tiye telefon

Njungy wohneh aiiy bagass lekue yu bari nung len raanseh, bagassi jeufandeh kor kaii cii negg, y bahrab bungh raanseh bagassi dafa melni bahrabi jaayeh kaii lekue la.

peeri charax ñungi wone peeri Charax bu rafet bu ñuul am lu weex charax yi dafa menne góor ak jigeen yepp mu nañ ko jëfandoo.

Nenti xale yu goor taxaw di wona seen karange neenti xale yu goori naari nyugi sol lu bulo ak lu week yeneen naari yangi sol lu xonka ak lu weex kenaka ngi sol lunet.

xale bu jigeen b taaru xees di jonganteel moramann ci mbiru taar famelni moom mooy taxawal luy di gamb yui.

Tableau bungh sampah ci bopi tali, tableau bi mungy wohneh, neh njom deh njoiy jaii lehkue, njom njur tudu ali baba.

setti toogu setti saal bu rafet bu guda am culeer bu ñool nyun ko teg ci eta am ay yeneen toogu yun jogal ci biir mel yu nyu jaay.

Mandarga bootay bu nyu woyeh zero waste aam benda yu bulo ak yu xonxa aam coluri darapu Gambia bi di lu xonxa lu weex lu bulo ak lu vertah.

Karton garap yy tehguu, am kuloor bu weexh, bu hougk ak lu asse, am bindeh nyu nyoul nyu ko binder 20 ngaram.

Motor kamiyor , bu weeh emm luu neteh sii boram, auto kamiyon bu gudahh , sarseh ayy bagass yu bareh, yun murr lu melni lu bulo emm gorr bu akk kaow tagah bagass si .

Cii birr lopitan, am hajjj bungh tek ci kaw taabul, melni nju kor ohpehreh am njarri gigain, kenah kaangui sol lunet ak mbuba bu wekh, kenen kaangui sol mbuba bu bleu.

Aye halleh jigeen yu bari soll mbobu yu nyul, di dohh si kaw tali bi, am aye banta yu am color yu nyul nyug fa binda foson binda yu bari bena bi nyug fa def protect our girls from FGM.

Ay jëkër ak jabar yu taxaw def asobi, sol yire yu niroo yu weex. Jabar jàngi def musoor tiye poset. Góor jàngi tiye ndingi jabar ji.

Naari daala buds u deger teh refet yu aam coluri chocola lu nuul ak lu week si biram dalayi bakh na si nawet teh bakh na si noran tamit.

Paketi mbos ci chiis bu tegu, ay jurom nyari chiis lan ci def yu guda, am kuleer yu nete ab màndarka buñ def ci diggi paket bi nyu bi ndafa eichten's hidden acres

Ay jekarr ra jabar yu taxaw def asobi bu rafet yun ndurole am kulereurus jigeen njangi def mees takomusur ci kawam tie pochet nyu dal di holanteh ci bot.

Keyti taskati xibaar yuñuy faral dewooy di standard news paper am ay binda yu xonka yu tekki ne kii di njiiti parte buñu yoowe gapp moom wax nane kenn diko dugal ci yaggu.

Jigeen ju tog si toogu si sal bi, sol pis, roba bu refet garambooba bu anda mu soor bu nete am la xonxo tiye pos bu xonxo def mees bu ñuul.